N nyɛɛ biiri naŋ zeŋ a yi biŋe gane kyɛ ka ba biŋ kaanea a kaŋ kaara a gane kyɛ ka a kaŋa kaara ziyobo kyɛ ka ba kpeɛmɛ zeŋ ba lambogreŋ yuo gane zeŋne.

Dɔɔpɔnaa kaŋ are kyɛ su kparpelaa kyɛ ka ba draw neɛ eŋ o kparpelaa eŋɛ kyɛ ko o mare baagi noba da zeŋ la yaga o zukureŋ kyɛ ba mine da sue bompeɛle bomziire ane ane bomdoɔre.

Noba da arɛɛ kyɛ ka ba mine de a sapigi pigi ba toɔraa kyɛ ka ba de nɔpɔgre a pɔge ba nɔɛ kyɛ ka gaasere da biŋ kɔge ba kyɛ ka ba biŋ motor.

Machine bɛrɛ bɛrɛ la biŋ taa homsi kyɛ ka a dɔɔ nyɔge a voma kaŋ te eŋe a lɔɔre eŋɛ kyɛ ka a rubber ane bogti a biŋ kyɛge a machineme.

Noba da nyɔga pooli kaŋa are kyɛ ka kaŋa ŋmaara kyɛ ka ba doŋne nimie kaŋa gaa duloŋ loore kaŋgaa gɔbaa loore kyɛ ka dɔba meŋ da are kaara kyɛ ka n nyɛ kaarpeɛle naŋ te are.